ndeema so ɗumɗo ma tawa hattama dawde hattama yaade hajujima ndeema ko guurata ndeema ko ñamminɗa jawdima ndeema ko jeeyɗa tawa tardintama e haajujima kono non ko ma jogoɗa produit e karallagal jadugal hen saabuu APS firti ko pestateur de service newnowo yo laabe yo sellu yo few yo ande <breath> eyyi joni non Aprostar o min cuɓorimo ko omo yaawi <smacks lips> eyyi saabu ko ko ɗum woni produit o <hesitation> guila no ceerno Aboubcry wirini affaire ndeema walo ko e ndeema ɗumɗo ɗum <inhales> hannde sen gumma nima ɗum tan sen namdima so tawi en ganda namdoɗen joguiɓe gal ɗon gandal balla en bassen bonnude jawɗele men saabu min gummi ko e ñalawma mo ganduɗa yimɓe foo bi ine jiiɗi remde kono en jiyani e Fouta dañɗo e deemal haɗiɓe dañde e deemal non ko ñamon e wasde andude hol karallagal eyyi ko jonnon ko ɗum gol

<noise> eyyi Amadou Amadou Aliou Sy ajaarama eyyi no biruɗen ni tan produit Aprostar o <noise> kanko o woni ko e paquet taji tokososi paquet o woni hen ko 10G woni hen ko gramme uji sappo pqauet o ko tokoso ko olo eyyi woni hen ko gramme sappo produit o kankone kaadi ko couleur boɗejo

eyyi paquet 10G o non omo waɗa traité ko toubak o wiko kiloji nayyi awdi

eyyi donc firti ko paquet foof omo fewna muudo awdi saabu ɗum enen muudo men ene wona kiloji nayyi e feccere ina yaaha kaadi ha wona kiloji jooyi eyyi kono toubak o so wiima kiloji nayyi donc dose o foo kam koye kiloji nayyi kono kam neɗɗo o kaadi ina wawi wadde ittini tawa ina joguino kiloji mum jooy waɗa traitement o eywa

ala ala paquet o dal kanko <smacks lips> force makko ko tiguiri rigui ko 4K

sa ɓurtini ɗum bon a a heɓata hen faayida o eyyi kanko ko lkiloji nayyi sa waɗi traité kiloji nayyi ɗi a dañat ko jiɗɗa hen ko eyyi so tawi ɓurti ɗonne kaadi ɓeyda so tawi jomum joogui ko kiloji jeegom ƴetta paquet e feccere so tawi jogui ko kiloji jeetati ƴetta paquet taji ɗiɗi sa ƴetti ɗum tan e yeeru awdidi kam ko non fewnirte jonnon ina adda non massiŋaji <breath> emin jiiɗi non neɗɗo o saɗa fewna ya hutoro karallagal gal saabu ɗum massiŋaji traitement ɗi trai <hesitation> fewnirte ko juuɗe juuɗe yirlirte <breath> hemin baɗi formé APS suji <breath> diwan o foo kaadi ma en dutto ɗon <breath> diwan foo kaadi machine ina waɗa ɗon ina waɗa e juuɗe APS produit o ne kaadi ina waɗa ɗon sa addi awdima pewnane ɗa waɗire machine o aɗa andi rawane ko on option min garno min bino tan ko machine tan <breath> kono kam hay goto alano droit yeyede paquet nawa eyyi tawde non kaadi foutonkoɓe kaadi ina gonde adaji woni yimɓeɓe ganduɗa jiiɗa awdi mumen yalta galle mum tan woda ɗo seeli jiiɗi koso jaltini awdi mumen galle tan tawa faari ko guessa mum walla woni hen joogui ko adaji jahat ha guesse mumen sogua haɓide awdi mumen <breath> waɗi dal caɗele waɗi hen yimɓe hewɓe ronkunoɓe hebde produit :o <breath> ha baɗi produit ji goɗɗi donc yiya non fayida o eyyi joni non hikka kaadi min gartiri jabɓal gongal sa addi awdi ma ko ɗum ɓuuri yiɗede kutoroɗa karallagal ngal <breath> ha produit o wawa wadde nafoore mum e chaine he foof guila ne gawɗa haa nde coñoyta taw produit :ina wawa wadde nafoore mum gaga ɗum nonne kaadi goɗɗo aɗa andi yimɓe kaadi ina gonna diwanuji goɗɗi <breath> wonɓe diwan Mauritanie o walla wonɓe wuuro <hesitation> goɗɗuɗe tawa kaadi machine o ala ton pour ndono ton awdi mumen baɗay auto ji garaga dutto ne hewani ɗumen caɗele <breath> ɗum saabi hikka min belliti kaadi ngal ɗon dammal <breath> aɗa wawi arde e point uji ɗi soda ɗon poudre ma <breath> sa soodi poudre o sa yeehi a looti awdi ma paari irta hen so tawi ko awdi lotate ndi <breath> so tawi kaadi ko awdi awirtedi non tan directement cooda paquet ɓeta kiloji ma nayyi so heewi heewi kam min jiiɗi ko yo haaɗe kiloji joyyi dajjita paquet 10G guirta hen gawa eyyi ɗum ɗon ko non <breath>

<noise> eyyi ɗiɗon massiŋaji <hesitation> * arno e juuɗam ko machine goto <noise> on ummi no France ari e juuɗam woni machine manuelle o eyyi caggal ɗum non les centres de triage gonɗi <hesitation> Richard toll en ,gonɗi Saint-louis en gonɗi Kaolack en centre de triage foof <breath> ne joogui machine de traitement de semence ɗiɗon kam min tottat ɗumen Aprostar o tan ɓe nanna ɗum e looɗe mabɓe ɗe awdidi so ari jiiɓa ɗum <breath> mais kaadi fandare amen ko reemoɓe tokosɓeɓe kaadi bawa yiide koye mumen ɗum saabi ɗo <hesitation> badmi commande machine goto ummi France mo manuelle oɗon nde kaadi nde arti kaadi min kolli ɗumen kaadi artisan ji amen ɓe batti baaɗo non mo ganduɗa ko Tek Tek a tourne nirtou juuɗe ma ava wava hen machine o <breath> capacité makko omo nawde ha kiloji jeetati o waɗan ma ɗum traité ɗiɗon machine aji kaadi min totti hen 12 machines min totti APS suji saariɓe e commune aji ɗi beela kala deemowo gonɗon e commune o ina addude ɗon awdi mum fewna <breath> donc <hesitation> haɗani kaadi union mawɗi producteur uji ɗi <breath> hono union Matam en e union ji keddiɗi ɗi <breath> hankkandi kañum enna kaadi so katijoni <breath> oɗon machine kaadi haralleɓe nanɗo so kollama tan ina bawi wadde ɗum multiplier <breath> union foo heɓa machine mum walla kaadi union foof kaadi so tawi dawri <breath> fewnude awdi mum soɓo jokkidiri e am tan minne kaadi biɗa wawi ƴettude machine mi waɗa ɗum e auto am mi adda ɗum ha to yimɓeɓe gonni ɓe baɗa traité awɗele mabɓe foo ha paara <breath> après kaadi machine oɗon kaadi rutto hoota

<smacks lips> eyyi pamirmi gueɗeɗe tan ko yidde wallodire hundede khono no wirini boɗo andi babaɓe foof namde nanɗo inee padi parceque ɓe jiiɗi namdade kam gawri fewnama ha gassi <hesitation> jonnon holnoɓe baddata e ñebbe mabɓe ɗe saabu koɓe awoɓe ñebbe <hesitation> aɗa joogui ñebbe ma wiyama ko kiloji nayyi ko ɗum paquet o fewnata te joni aɗa wawi dañde kiloji taati ni tawa kilo goɗɗo o ko ñebbe jonnon aley saago babaɓeɓe eɓena ɗo daari eɓe koɓe ŋacaami e biyami yomi ɓaaj mawɗo o <noise>

eyyi

eyyi

eyyi no wirini <hesitation> aɗa andi kam so tawi ko kiloji nayyi sa <hesitation> taati samme e kilo ñebbe aɗa andi enen kam walankoɓe eɗen eɗen ndendina ɗum eɗen gawa <clears throat> guitta ñewre badda ɗum e samme o beddoɗa ɗum e nder <hesitation> e nder , e nder e nder e nder e nder fandu he eyyi e nder wullo he eyyi donc ɗonne kaadi ine wawi rendinede <clears throat> ɓade kañum ko ko jabbere ko awre wotere aɗa wawi ƴettude gawri ndi ndendi naɗum e ñebbe ɗe baɗa ɗum e machine he nden ndina baɗaɓe traité eyyi en méme temps kaadi ine <hesitation> ine wawi waɗede ni kaadi baɗa traité gawri ma ha para <breath> ƴetta ñebbe maberlo ɗaɗum e nder gawri he gawoya ɓade tan kaadi kamɓe ndendi faandu eyyi produit gonɗo egawri ndi

o hufa ɗumen o reena ɗumen hay soɗi jaaltohi kaadi o wawa dusdeɓe eyyi kon so dañoma kam foof rendine tan waɗe roguere wootere <breath> kamɓe foo kaadi ɓe keɓa produit o ko ɗum ɓurno eyyi <smacks lips>

namdal gal ko emin joogui yimmiraɓe ni taw babaɓe wayno nene Pendayel Ba en ko reemoɓe kono alay saago mijoto ñebbe ɗe holno wadirte <hesitation> jonnon alay saago golle ɗe <breath> wonon ɗe baɗanoma yimɓeɓe jiihen gartam eyyi ɗu taahi non gole ɗe jiiɗi jokkede eyyi kaadi gonga ni walo wodani kono ndeema saynisaji ne woodi eyyi ndeemaji kewɗi won nana ndeeme tawa wonko dañetake hen kono ƴeew na nawde ɗum ɗo nde ɓuri wadde fayida saabu sa dañi tan ko <hesitation> bande en yo dañ eyyi ko ɗum oɗo produit yahata ko balee eɗen gartam men ne ɓeydo kaadi caɗele men ene usto eyyi ko ɗum <inhales> woni golle ɗe